um wannan mota ne da kuke ganinta mota na ɗaukan kaya um na manoma ko kuma so irin wannan mota takan ragewa manoma wahala a kan aikin su so gatanan ta ɗibo amfanin gona um yadda muke gani na amfanin gonan zamu ce mishi ganye ne mu bashshi a ganyen ganyen lates so shi ganyen lates a kan shuka shi ne a um fadama kuma anfi yin noman shi lokacin rani saboda shi baya son ruwa sosai kuma baya son um datti saboda shi wannan idan zaka kula da shi shi yafi son sanyi ne sosai a kan ruwa ma shi da ze samu sanyi to lafiya lau ne shi in a mai ban ruwa sau ɗaya ma a sati ina jin ko ko sau biyu in ya samu ruwa sau biyu a sati duk sati ya samu ruwa sau biyu to shi wannan ze iya kaiwa ya kai ma har lokacin da za'a cire shi so to kuma ganyen latus ana amfani da shi ne wajaje daba-daban A kan yi amfani da shi a cikin abinci a yayyanka sashi a abinci kuma a kan yayyanka a zuba mai ƙuli-ƙuli a ci da shi. Wasu kuma su kan ci ganyen ma a haka saboda ganyen magani ne ma sosai irin maganin cututtuka da dama um na jikin dan adam. so kuma zakaga dabbobinmu na gida irin akuyoyi, da jajayen akuya um shanaye um talotalo ma su kan ci duka irin wa innan wannan de shi ake kira a loda kayansa guda a fita dashi a kaima wa inda ya kamata a kai musu ko a kai kasuwa kaga samun sauƙi ne um a kai musu kusa da su inda mutane zasu amfani da shi

A wannan su ne alade alade uhm wannan abu halitta ne wanda zaka ga su na kama da shanu to amma ba su kai shanu girma ba fuskansu zaka gan su yanayin shanu amma sun fi shanu dogayen kunne da dogon baki uhm ƙafafunsu guda huɗu ne kuma su wannan an fi samun su a waje wanda yake da ɗan sanyi haka ba su san rana uhm kuma yanda uhm kimiyya ya nuna mana su kaman jikinsu ba ba ba ƙashi kuma idan ko ƙashinsu idan ya karye bai ɗauruwa so su wannan abin gaba-ɗayansu ba su san wahala ma dai to jikinsu zaka gan shi kaman mai idan rana ma ya haska su zaka gan su kaman su na narkewa-narkewa to wannan de abin an fi amfana da shi a ɓarayin turawa haka dan Hausawa za ka ga da kyar ka gan su ma a cikin inda Hausawa da kuma abin da suke rayuwa sun fi rayuwansu a can wannan turawa-turawan dan sun fi mu'amala da su so waƴannan akan same su kala biyu ne to zaka samu kalan me ruwan ƙasa-ƙasa kaman yanda muke gani a wannan akan kuma samu baƙi eh akan samu baƙi gaba-ɗaya akan kuma samu wanda in ce ma kaman kala biyu domin akwai wanda akwai ɗan fari-fari dan akwai baƙi-baƙi a jikinshi da kuma ruwan ƙasa-ƙasa haka wannan shi ake ƙira da biri su kan de ci abinci su kan sha ruwa sosai kaman yanda sauran dabbobi su kan yi so amma su abincin da suke ci kaman ba kowane irin abincin da dabba suke ci ba ne dan su waƴannan su kan ci har kashi ma da wasu nau'in ƙazanta-ƙazanta haka su kan ɗauki kashi su je su yi ta faman lasa da wasu abubuwa to su wannan uhm alade haka suke aiwatar da rayuwansu mutane da yawa wasu su kan kiwata su nan ma in kun lura za ku gan su kaman um gidan gona ne um ana lura da su

A wannan abu da kuke gani hoto hoton wani kifi a eh hoton wani kifi ne da ake a kiwata su a wajaje daban-daban akan iya kiwata su a a kwantiya abin nan wani mazubi za a iya zuba su haka ko a haƙa musu rami a gida ah a zuba su a ciki saboda kiwo to wannan kifin dai kifi ne wanda mutane da yawa suke san shi kuma an fi kama irin wannan idan ba ka kiwata su ba an fi kama su a wuri irin mai taɓo irin wajen da ke tara ruwa kafin ruwan ya fara ƙarewa to a nan wajajen kama irin waɗannan kifayen su kuma irin wannan kifin suna da farin jini mutane da yawa suna san su saboda kifi ne wanda zaka ga ba kowane irin kifi ba saboda shi kifin yana da ƙaya guda ɗaya ne a cikin shi ƙaya ɗaya yake da shi su idan ka cire ƙayar nan ta tsakiyar nan guda ɗaya ba shi da wata ƙaya a gefe da gefen shi da zaka ce ko kana ci zai tsire ka kuma yana da nama sosai to irin wannan shi ne har malaman kimiya sukan in breading akan samu a kiwan su a gidaje to idan ka yi kiwan gida zaka ba su abinci a daga lokci bayan lokaci kamar sau uku ko a rana ko sau biyu ka basu safe da dare ya wadatar in kuma ka basu safe, rana da yamma shi ma haka ya wadatar kuma a zaka canja abun za a riƙa yi ana canja musu ruwa lokaci zuwa lokaci dan wasu zaka ga akan canja musu nan ruwa bayan sati wasu bayan kwana biyar wasu bayan kwana huɗu ya danganta da yanayin yawan kifin da suke cikin wannan abin da aka zuba su wasu za a ɗan yi musu ɗan ɗaki ne amma samansa a buɗe wasu kuma za a nemi abin da za a zuba kamar a durom haka na ruwa ko kuma wani abu kiwan kifin kuma yana da sauƙi sosai matuƙa saboda ba su da wani damuwa da wasu abubuwa amman wannan kifin gaskiya mutane na san shi sosai da sosai

barkamu da wanan lokaci sannu mu da sake haɗuwa a wanan zango inda zamuyi magana akan ƙalubalan da manoman nigeria suke fuskan ta awajan hɗa takin yada da yanda kuma za'a kawo ƙarshan wainnan ƙalu bale din da farko dai zamu zayyano ƙalu balan da wainnan manoma suke fuskan ta abu naɗaya shine ƙarancin ilimi dadabarun haɗa wannan taki wanda kafin mutun ya haɗa dole sai yasamu ilimin yanda ake haɗa wannan sannan kuma da dabarbarun shi sannan a biyu shine kula yanda za'a ba harkan haɗa wannan taki kula sosai da kayyakin da aki buƙata wajan haɗa wannan sannan abu na daba shine rashin ishashan waje wannan yana magana kinan akan filin daza'a samu domin haɗa wainnan irin abubuwa na takin gida sannan akwai tsadan farashin maikata idan mutun yana buƙatar ma aikata to dole kuɗin dazai biya yanada tsada sannan akwai karancin hanu jari wanda bamai sa kudinshi a wannan harka balan tana asamu abinda ake buƙata akwai ƙwari dasuke baibaye wainnan abubuwa wanda sukan zama uhm cutarwa ga al'umman wannan waja sannan kuma warin wannan abun shima kaɗai yakan dsa ba wanda zai so ya zauna inda akiyin wannan abun sannan abun shine rashin buƙarar su da ake a kasuwa ko anhaɗa ba kowa bane zai iya kasuwancin shi kokuma azo iringa siya rahin tsari daga gwamnati so yaya za'ayi akula da akawo ƙarshan wannan ƙalubale nafarko dai dola manoma suja su samu ilimi da dabarbaru yanda akiyin wannan taki sannan asan inda za'a dinga kawo wannan kayayakin da aki haɗawa akan farashi wanda manoma zasu iya samu gwamnati dole ta shigo a wannan a ware fili ƙatoto kawai domin yin wannan aiki sannan ƙwarin nan asamo hanyan da za'a ringa kula dasu dashi kanshi wannan warin dole asamu hanyan daza'a dinga kwardashi domin yana cutarwa ga al'umma nagode

um Wannan hoto da muke gani hoto ne na motan da mu manoma muke anmfani fa ita saboda samun sauƙin aiki na gona um ita wannan mota muka yi amfani da ita wajen yin juya ƙasa haro kenan na gona kuma mukan yi um um kunya da ita saboda samun sauƙin aiki a wasu lokuta muna samun bama wasu lokuta ba ko wani lokaci in har manomi zai yi amfani da wannan mota yakan samu sauƙi na gama aiki cikin aminci ciki ƙanƙanin sa'a idan aikin da zaka yi shi a kwana biyar ne da madingiri da garma da wasu abubuwan da ake yi to wannan zaka yi shi cikin ƙaramin lokaci kaman awa ɗaya da rabi zuwa biyu ka yi ka gama in ma shuka za a maka ko wani abu za ayi yi shi cikin sauƙi da sauƙaƙewa wannan mota akan yi amfani da ita zuba mata fetur kuma ma'aikaci ka same shi mai ɗan zafin aiki sosai saboda a cimma abunda ake da buƙata wannan shine ake ce mata tarakto [Hausa] tarakto [Hausa] ake ce ma wannan mota motan tana da ƙwari ba ta ba ta gajiyawa wajen haihawa da caɓi da wasu abubuwa duk ba ya riƙe ta a hanya saboda tana da nauyi kuma tayoyin ta manya ne na baya tana da taya guda huɗu biyu a can biyu a nan sa'annan kuma ba wani goyo ake yi ba da wasu abu asali ma motan [um} ana yin amfanni da ita a ɗauki kaya akan sa mata abun ɗaukan kaya a bayan ta za ta ɗauki kaya kuma za ta ma nisan tafiya da shi amma sai dai ba ta da saurin tafiya a kan kwalta.

ah waddannan hoto da muke gani hoto ne na ah abarba ah kuma idan kun lura dasu kowa yana fara'a ne saboda an noma wannan abun ayaba ah abarba an samu abinda akeso so shi abarba ahh akan same shi ne a irin gidajen gona ba gona ba kuma shi yakan dauki dogon lokaci kafin a cimma abinda ake da bukata ah kuma wannan ah abarba da kuke gani magani ne sosai da sosai akan shashi ma kawai koma badan magani ba akan shashi za'aji zaki inka shashi zakaji zaki zaka samu ahh yana da kuma kanshi ah a tattare da shi to idan za'a shashi za'a bare za'ayi wasu abubuwa so amma shima magani ne sosai yana magani chututtika da dama ah kamar su ah harda typot ma da kuma hawan jini da kuma shuga duka yana magungunan su ah bisa yanda akwai yanda ake shansu zakaga wani za'ace ma kasha shi kafin kaci kome kayi wasu abubuwa to shima dai yana da fa'idar shi sosai a rayuwar mutum to shiyasa zakaga mutane da yawa suna son suyi amfani dashi so kuma ba kowane kasa ake shuka irin wannan ah abarba ba ah eh abarba ba ba kowane kasa ke fitowa ba ba kamar irin ace ayaba bane ba ah in kun lura bayan su zakuga ga ayaba nan to amma ba kowane waje abane zaka shuka ah abarbai ba wannan shine abarba kuma zakaga dabbobin mu ma sukan ci bawon nashi da kuma wannan kan nashi wannan wanda yadanyi ruwan ganye ganye nan can kasan shi kenan tunda kasa ya kalli sama ne so dabbobin mu na gida sukanci irin su ah rakum ah rago da kuma shanu da kuma ah jajayen tumakai suma duk suna amfana da bawauwakin su to wannan lallai haka yake kuma akanyi juice dashi da kuma wasu sauran nau'in abubuwan akanyi dashi wannan shine abarba.

um a yad muke gani ga ma aikata nan su shida wannan shi yake nuna mana da maikata sunzo sunyi aiki cikin gona ciki aminci tinda gashinan sun tashi suna zanzan tawane tsakaninsu so ga gonanan tayi kyau tinda tayi kore shar gaba ɗaya bama ka ganin nesa se gayan nata kuma dama shi um babban burin manomi kenan yayi noma idan yai noma yacinma a bunda yake da buƙata tto bisa yadda muke gani a wannan hoto wannan gona tasamu gonan masara ne a kuma shi masara ana amfanuwa dashi ta hanyoyi daban daban ba shi kuma masara akan shukashine da damuna saboda shi yana son ruwa sosai kuma baya son ruwa yai mishi kaɗan a masara mukanyi amfani dashi wajan sarrafa shi ta hanyoyi daban daban akan dafashi da ɓawonshi haka a ci akan gasa a: akan gasashi da gawayi sannan kuma akan yi ɓareshi in an barza an zubashi a buhu ayi au tuwo dashi abincin hausawa ne sannan kuma akan niƙashi aba wasu dabbobinmu domin susamu kuzarin kuzari na tafiya kaman irinsu doki da shanu da wasu dabbobin namu na na hausawa a shi masara idan zaka nomashi yana da buƙatan kulawa sosai shima saboda baya san ki shiyan ciyawa a tushen shi idan yana samun kishiyan ciyawa a tushenshi ana barin masara da dadatti sau baza asamu asamu yabanya me kyau ba

Wannan hoto da kuke gani hoto ne na a wata bishiya um da take daji, um in kun kura za ku ga jijiyoyinta gasu nan dissun bayyana a fili, kusan kashi hamsin cikin ɗarin jijiyoyinta ko tushenta yana waje, so komi ka shuka a irin wannan waje bama shuka komi ya futo a irin wannan waje ko baya doguwar rayuwa, saboda yanayin ƙasan da ke wajen ba waje bane da za'a shuka abunda ze tsawo, wani abu me tsawo ba ze futo ba a wajen har yai rayuwa doguwar rayuwa, saboda ƙasan wajen akwai wani abu da ake kira da abun dai abun zezayar zezayar ƙasa zezayan ƙasa akeyi yake faruwa a irn wannan wajen, um ita ma wannan bishiyan in kun lura ga wasu bishiyoyi can a can gaba ka ga suna da nisa tsakaninsu so wannan irin wannan komiyene ya futo a wannan ba ze yi tsawon rayuwa ba saboda zezayan ƙasan kuma idan ruwa yana shiga cikin jikinta yana ƙara cin ƙasan bishiyan to bishiyan ba za tai dogor rayuwar da ake tinani ba, so irin wannan abunda ke kawo shi zazayan ƙasa da kuma ƙasan ba me danƙo bane ba, kuma ruwa na shiga ko ta ina ba tare da anyi ma ruwan hanya bane ba da anyi ma ruwan hanya za'a samamma za'a sama mafita sosai akan shirin ƙasan bishiyan da yake yi, so irin wannan abun idan akai tackling ɗin shi idan aka kiyaye mashi um to za'a cimma abunda ake ga muradi sosai, kamar irin wannan um abu yana yana yana samo asali ne daga rishin shuke-shuke saboda shima jijiyan bishiya yakan taimaka wajen riƙe ƙasa sosai yakan riƙe ƙasa so kuma kasan shi ruwa ba'a yi mashi dan ba'ai mashi hanya ba yakan yi samo ma kanshi mafitan hanya saboda idan yai taru a wani waje bai fita ba to shi zai fa nemi hanyadda ze zo fitadda kanshi.

um game da wannan hoto da muke gani hoto ne na latas um wanda gashinan sun dauko shi a gona wannan latas din yakai duk inda ake so latas yakai saboda ambashi kulawa matuka sosai yayi girma yadda manomi ke bukatan wannan latas gashi nan ma suna wanke shi suna kukkule shi daga nan sai wajen da za'ayi amfani da shi ko kasuwa ko kuma wajen da za'a kai wa mabukata um shi latas anan akan shukashi ne ba da damina ba shukashi noman rani akan yi da shi akan yimashi um kuma yanada bukatan kulawan wanda ya shuka shi ma'ana manominta kenan saboda ita batason ruwa yayi mata kadan bata son ruwa yayi mata yawa wannan daliline yasa ba'a shukashi da damina kuma ita latas ana shukatane a lambu ba'akan tudu ba ana shuka tane a inda ruwa yakan zauna sanyi-sanyin ruwa saboda ita tafison sanyi ma akan ruwa kuma latas akanyi amfani da shi wajen cin abinci akan yayyakashi a saka shi asaman abinci kaman shikafa ko kuma irin wasu sauran abinmcin hauswan namu so kuma akan yayyaka shi a barba da mashi kuli da irin su tumatir da wasu abubuwan acishi a haka saboda yana maganin cututtuka da dama to iyayen mu da kakanin mu ana shuka shi tuntun-tuni tiun tuni mukan mu muntashi munga kawai ambamu yanayin shukashi shi yakan duba iri kazo zakai zakai zakai duk wani pro duk wani tsare tsaren da ake shuka shi saboda shima akan yima shi kunya ne kan kunyan za'abi a shushshu kashi har kacimma abin dake nema

a bisa wannan da muke gani akan wannan waje hoto ne na manomi a gonarsa yana yinma gona haru wannan shi ake kira da haru da wannan mota ta kuma tarakta to akanyi haru da wannan mota saboda samun saboda samun sauƙin aiki ko da wannan harun kayi a gona tun daga jijiyan abunda ka shuka na wacan shekaran zata turbuɗoshi ta juya ƙasan to ana samun sauƙin aiki matuƙa sosai da wannan mota kafin zuwan wannan mota ta shiga cikin wajaje iri kauyaku da wasu abu manoma nashan wahala sosai wajan yin wannan haru so aikin da zakayi da fatanya ko kuma su ma dingiri da garma da wasu abubbuwa zakai ƙwana ɗaya ne kana yi ko ƙwana biyu to wannan ita cikin awa biyu awa uku sai tayi harun hekta biyu hekta uku wannan mota tana bada sauƙin aiki sosai matuƙa kuma idan anyi harun daganan ne wani in yasan me zai shuka ko kuma yasan me yake shukawa a gonanshi to daga nan zai ɗauki aniyan fara aiki kenan kuma shi haru anayin shine sai ruwa ya sauka ƙasa tayi taushi idan ƙasa tayi taushi sa'annan za abude mota wannan traktor tazo tayi haru a wannan gonan naka ita kuma wannan mota batajin tsoran haya hawa ko ta taka wani abu ta maƙale a wannan mota inda tasa gaba nan aikinta saita ƙareshi mota ne me ƙarfi sosai bata shakkan komai ta gani akan hanyanta ko kuma akan hanyan abunda taje tana juya ƙasa sosai saboda inda hannu ne zaka juya ƙasan da wannan take juyawa baza ka iya shiba wannan mota dai ta kawo sauƙi sosai cikin tsarin gona.

um a wannan hoto da muke gani hoto ne na Doya mutane akan taru idan irin wannan abu ya faru um yakan sa gasa akan irin noma noman Doya haka da kuma Rogo to wannna dai anyi akan na Doya ne za a kawo ma irin shuwagabanni gari da kuma wasu abubuwa to inajin shi ne kuka gansu a wannan hoton da kuke gani so an kawo musu suga yanayin girman Doyan da kuma yanayin yanda Doyan ya samu kulawa a gona um a ala kulli halin shi um shi Doya akan shuka shi ne um a waje tun da tun damina shi ana shuka shi ne da damina ba lokacin rani ba um kuma shi Doya akan shuka um iri yana da iri don can karshen hancin doyar shi ne irin Doya kuma daga shuka shi akan yi mishi ƙatin-ƙatin ɗin kunya ne tafka-tafka sosai inda ma zaka ɗauka wannan wani abu idan ya shiga ba ze fito ba so irin wannan ake mishi kuma yanayin ganye a sama ɗanshi yanayin shi a ƙasa a ƙasa a ƙarƙashin ƙasa yake yi ɗanshi so ze fitar da ganye da wasu abubuwa ana ba shi huda a nome ai wannan ai wannan so sa'annan a samu abinda ake da buƙata akai so irin wannan abin akan samu dogon lokaci ana yin musu irin wannan domin saboda mutum ya sama amfanin gona me kyau kaman yanda akai wannan gasa da kuke gani to shi ya kawo na shi game ga shugabannin yankinsu so akwai wani kyauta da wasu abubuwa da ake mishi diddadai amfanin gonan naka ne so amma suna jin ƙarfin gwiwa irin wannan kyaututtuka da ake sa musu um game da wannan noma nasu a taƙaice Doya dai ana cin shi ana kuma yin sakwara ana yin shakwara ana dafa shi haka ana cinshi da miya ana cin shi da ƙuliƙuli ana yin um garin garin shi dan aiwatar da sakwara cikin sauƙi duk ba yadda ba a yinshi wajeje daban-daban

Ah wannan waje da muke gani ah waje ne da yake tamkar gidan gona saboda wannan ba ana samun shi bane a gona, sai dai gidan gona ah akan shuka irin waɗannan abubuwa masu tsawo saboda samun itace cikin sauƙi da kuma um sauƙaƙewa ah irin wannan itace da kuke gani a wannan hoto ice ne da ake yin ah ah um ake yin Cole Gawayi kenan da shi ah um idan ya bushe an ƙona shi ana yin um Gawayi dashi so akan ɗauki dogon lokaci ana lura da irin wa'yannan itacen ko sun banƙare ko sun irin lankwaye ba wani damuwa bane, da za'a ce dole sai sun tafi a tsaye ba karkacewa ko wani abu ah um shi kuma gawayin nan ana amfani dashi a ƙasashen hausa da kuma sauran wajaje mabambanta akai amfani da gawayi saboda yin ƙira haɗa irin su gatura da fatanya da kuma ah majingiri da kuma wasu ƙarafi nan da ake amfani dasu irin su fitiki su abubuawa kuma akan yi amfani da gawayi wajan yin girki ƙasar hausa yanzu ana amfani da gawayi sosai wajan yin girkin abinci sosai kuma akan yi amfani da gawayi wajan yin goga na kaya za'a sa shi a wani dutsen goga na hausa a zuba gawayi idan yayi zafi ayi gogan dashi yadda yakamata to irin wannan bishiyoyin matuƙa ana amfanuwa dasu sosai a cikin al'umma saboda gawayin zaka ga wasu mutane daban daban ne suke amfani dashi zakaga har ah irin ƙasashen ƙetare, ƙasashen turawa sukan amfana da gawayi saboda itacen gawayin irin wannan itacen shi yana an kamar keɓe shine ba kowanne irin ice bane

um Shi wannan bidiyo da muke gani, bidiyo ne na yarurruka so irin waƴannan mutane gashinan ya riƙe ƙwarya a hannun shi, ƙwarya ne kuma wanda ake amfani da shi ta hanyoyi daban daban ajiya, akan sa abu dan ajiya akan sa abu dan akan zuba irin nonan shanu akan zuba hatsi, akan zuba abubuwa dayawa so irin wannan abu ko tsayuwa da kuka ga sunyi to akan kawo musu irin hatsi a gani kaman gasa, ko wasu abubuwa irin wanda manoma suke yi a ƙasashen yarabawa da kuma inyamurai haka so akan kawo a ga na wanene ya fi kyau a mishi kyauta da wasu abubuwa irin na manoma. To su wannan da kuke ganin su, su ne mahukunta al'amarin tunda in kun lura gayinan an bashi abun magana yana magana kuma ga ƙwaryan nan a hannun shi yana kallon abunda ke ciki kun lura yana kallon abunda ke ciki saboda akwai, shine ze tantance idan wannan abu ya kai ma inda ake so wannan hoton ba ma ganin dai abunda ke ciki so amma dai akan zuba irin ko masara ko gero, ko alkama, ko auduga ma ba irin abubuwan da ba a kai ma irin shuwagabannin gari suna gani su sa gasa um su sa kayuta a kai so wannan bidiyon shine um wannan hoto shine abunda yake mana nuni da shi a kai kuma su ma waƴannan suna samun ƙarin ƙarfin gwiwa sosai matuƙa a kan irin wa'innan kyaututtuka da ake sawa, zaka ga sarakuna da gwamnoni da shuwagabanni ƙasashe ma wasu zaka ga suna ba irin wannan abun mahimmanci sosai matuƙa.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

A um wannan hoto da muke gani hoto ne na manomi a gonan shi yana ma Allah godiya bisa yanayin yanda yaga amfanin gonan shi gashi nan wannan amfanin gona ya nuna ne yakai karshen matukar kure nuna na um alkama wanna shi ake kira da alkama abinda aka samo a wannan gona so, shi alakama wani um nau'i ne na abincin da um ake amfani dashi a wajaje daban daban um alakama akan shuka sane karshen karshen damina saboda shi alkama yafi san sanyi a bisa ruwa yafi san sanyi so alkama ana amfani dashi wajen yin filawa akan yi um taliya dashi akanyi um biscuit dashi so alakama ya samu asalinshi ne tin fil'azal ana noma shi um ana noma shi um waje ne mai dan rike sanyi shima saboda alkama magani ne sosai na um hawan jini akwai lokacin da zakaga akan ce ma mutum, in dattijai ne suci tuwo na alkama. akanyi tuwo dashi shima tuwan alkaman akanyi um abubuwa dai daban daban har hausawa sukan yishi ma su sassarafa shi ta hanyoyi daban daban akanyi um su gurasa su alkaki duk wa'innan abincin hausawa ne akan yi abubuwa daban daban da alkama. Wannnan shi ne alkama

A kaman kamar yadda muke gani wannan hoto ne na matan makiyaya za mu ce a kuma wa'innan mata sukan fito gidajensu su nemo ruwa ko su ibo ruwa a a wa'innan ababben da ake gani a hannunsu. um waɗannan matan makiyaya sukan ɗiba ruwa a nan lokacin damina da kuma lokacin da ruwa ya fara ja ma'ana lokacin damin ya fara tafiya. rijiyoyi sun ɗan fara jan ruwa ba a samu sosai. a sukan zo irin wannan wuri su ɗabi ruwa don aiwatar da ayyukan su irin na gida girki da kuma wanka da wasu abubuwa na a ke yi da ruwa amma in sun ɗibi wannan ruwa akan ba wa wasu dabbobi na gida sosai sukan amfani da su. kuma daga nan za ka ga wani lokacin sukan ƙaro daga wani abincin da dabbobi za su ci ko shanu ko raƙuma ko a raguna da sauransu da kaji da wasu abubuwa a musu ɗan kale a gonannaki. kuma shi wannan ruwa ana iya samun wasu abubbuwa da suke cutar wa a cikin shi. akamr irin akwai wata halitta da ake ce mata cakwa. da kuma za ka iya samun ko kwalba ko wani ƙarfe da ya shiga ciki, ruwan ba a sani ba saboda ba ka ganin abinda ke ƙasan shi. in ka taka za ka sama rauni a ƙafarka. kuma shi irin wannan ruwan akan yi amfani da shi idan ruwa ya ja sosai an kwashe amfanin gona to irin wannan wuri ma shi ake kira ma da lambu a taƙaice. A kan shuka irinsu latas a wannan waje da su da su kabeji da su karas da su a da ywan dai abubuwa irin su rake su tarugu su za ka sa pipe ɗinka da kuma inji da za su ɗaukar maka ruwa su kai maka wani waje. saboda ka cimma nasarar abin da kake nema a noman rani a kanyi noman rani da wannan ruwa.

A wannan abu da muke gani wasu ƙwari ne da suke cin um ganye na amfanin gona ma'ana yana hana amfanin gona ya kai inda ake so, um ire iren waƴannan abubuwa ne yasa ake yiwa amfanin gona feshi, za'a sama maganin feshi ayi mishi saboda a sama amfanin gonan natsuwa da wasu abubuwa, um irin wannan ƙwarin sukan ciye amfanin gona rankatakaf, idan suka cinye ganyan to wani amfanin gonan baze samu ya kai inda ake so ba. So irin waƴannan amfanin gonan ya haɗa da wake, waken hausa da kuma wake waken suya da kuma masara da gyaɗa da ire iren dai waƴannan, so feshin da za'ai shine kawai samun sauƙi akan shi wannan amfanin to kuma su sunfi cin ganyen ne, basu cin amfanin gonan in kuma suka cinye ganye irin wannan um amfanin gona, toh amfanin gonan shike nan ya samu naƙasu kenan um tin a gona kenan to kaga ba wani samun amfanin da za'ai so yana cutar da amfanin gona matuƙa sosai irin waƴannan ƙwarin sosai yana yana cutar dasu dan baya bari amfanin gona ta ya sake yay girma sosai to ko ba'ai feshin ba um baze bari ya girma yakai inda ake so ba zaka iya samun amfanin gona amma ɗai ɗai ɗai ɗai haka idan a gona kana noma irin buhu goma ne ko buhu ashirin to in a irin waƴannan ƙwarin suka shiga gona to suna cuta da gonan matuƙa be wuce irin kana samu kana noma buhu goma, be wuci ƙila ka sama buhu biyar in tayi ma dakyau kenan ka sama buhu biyar ko buhu shida ko buhu huɗu ƙasa amma in an ba irin wannan zaka samu amfanin gonan ka indai ka tsaya ka duba.

a wannan hoto da ke kan wannan na'ura hoto ne daya haɗa abubuwa da yawa um a wannan hoto naga akwai ɓawon ganyen ayaba akwai dilin kaza akwai citta a jikin shi akwai ƙwan kaza ma da kuma abincin kajin sa'annan hadda um kamar su tumatur haka da wasu ganyayyaki so wannan abun yana nuna mana tamkar kamar wani gida gona ne haka saboda in ba gidan gona ba ba inda zaka samu irin wa'ennan abun a lokaci daya ka samu ayaba ka samu kaji tinda gama harda abun nan ka samu talotalo ka samu ƙwan kaji ka sama su tumatur da wasu abubwan da kuma su abincin kajin lallai harda ma mazubin abincin kajin to irin wannan akan same shi ne a gidan gona kuma akan yima kaji irin wannan waje saboda su zauna don suyi ƙyai a wajan kuma idan sunyi ƙyai zasu iya ƙyanƙyashi wannan ƙwan nasu so idan sun ƙyanƙyashi wannan ƙwan nasu kaga an samu ƙaruwa a gun so idan ana lura da irin wannan abubuwa baya shiga yakan ɗauki dogon lokaci ana moran shi saboda su dabbobin wani lokaci sukan so irin wannan abu saboda sukan saje da ganyayyakin dake gidan gona idan sun saje dashi koda wani abu ne irin farmaki ya zo ba lallai ya gane akwai dabba a wajen ba to muma kanmu makiyaya mukan so irin wannan abu saboda mutane da suke ɗan shiga suke kawo ziyara gidajen gonanaki to idan dabbobi suna ƙwanci akwai dabban da bata son ana damunta ire iren irin wannan akwai irin su talotalo su kaji na hausa da kuma saura irin waƴannan dabbobin so idan suna ƙwanci basa so ana damun su ko suna yawan tashi a gurun to shi tasa ake musu irin wannan waje na zama suyi rayuwa a wajen.

Wannan kifin da muke gani shine kifi wanda ake cema karfasa da hausa a ita wannan karfasa kifi ne wanda mutane dayawa suke son shi, sakamakon haka ma aka sa shi acikin kifin da yazo mana na kimiyya wanda ake kiwatasu a gida saboda yanayinda ake san kifin akayi ana kiwonsaa a gida hanyoyi guda biyu zuwa uku. Shi wannan kifi gashi nan a wannan hoto yashiga cikin wannan taɓo ne ya kamashi irin wannan kifayen suna da wayo sosai basun cika son shiga er wannan er abun fito bane na kamosu na su basa cika shiga sabida sunada wayo sosai. To inkaga ka kama irin wannan kifin zaka dan sha wahala sede irin gaɓan ruwa in sun zo suntaru to irin wannan wajan gaɓa ne na ruwa to zaka iya samun su awannan wajan zakaga ka kamasu sunyi biji-biji da ƙasa kamar yanda ka gani yanda kuka gani a wannan hoton. Ana kiwon waƴannan abu agida sakamakon err kimiyya daya shigo a kan kiwata su acikin wani dan akan haƙa rami agida kasan nashi siminti [errrr] adinga zuba ruwa lokaci bayan lokaci ana zuba musu abinci sa'anan kuma akan zubasu aciki wani roba kokuma wani abun da be ze bazasu fita ba suje wani waje mai ɗan girma haka da ake za'a iya zuba musu ruwa awajan zasu zauna za'a zuba musu abinci za'a dinga lura dasu lokaci bayan lokaci so hakan ana ana basu abinci lokaci bayan lokaci to har sukaima gaɓa sun girma sun sun isa ci. Irin wannan kifi shi yakan yanada ƙaya ajikinshi ƙaya ɗaya yakedashi so idan kacire ƙayan kijikinshi ɓa ɓa kowani irin kifi bane inka cire ƙayan jikinshi yanada nama sosai wannan kifin matuka ana anfanuwa dashi sosai kuma ana bushar dashi ya ɗauki dogon lokaci daya ɗauki dogon lokaci kazo ka girka shi zaka ganshi kamar yanzu ka aka aka cireshi da sauran ruwa ajikinshi wannan kifin ana amfani dashi sosai wajaje daban dakasa hausa da kuma kasar da bana hausaba ma.

um um kan yadda muke gani a wannan hoto, wannan hoto ne na wasu, na wata kwaruwa wacce take cinye amfanin gona na masara. Um wannan kwaruwa tana cutar da amfanin gona matuƙa sosai da sosai wanda idan ta ci amfanin gona ma shi yakan koma kasa. Ne tana cutar da masara matuƙa sosai da sosai. Manoma suna shan wahala akan wannan dabba. Wannan dabba takan shiga masara tun yana ɗan ƙarami, za ta yi ta rayuwa a cikin shi tana lalata ganyen, tana ta lalata ganyen, ta lalata amfanin gonan. So it wannan dabba zaka ganta ne kamar um dabba ne a kwance take tafiya, tana da kafafu a ciki a jikin ta, sai ka sameta. Mu nan mukan ce mata “mai ƙafa dubu”, mai ƙafa dubu kuma ana fi samun launinsu su bakake, su bakake ne. Idan suka tatsa amfanin gonan ka, suna cin ma ace gonarka gaba ɗaya tayi kyau, yabanya komai yayi kyau, to in har Allah ya jarabce ka da wannan dabba a cikin gonarka to ai zaka ɗaga, za za za, zaka ɗaura hannu a kai ta ihu. Saboda shi wannan dabba basu yi ma um amfanin gona da wasa, cinshi suke yi sosai. Kamar inda ka yi da amfanin gona ya dawo gida kana murna zaka yi ta amfani da shi, to su tun a gona zasu wannan su sake su kamo wannan kuma sun fi kama masaran. So kunga gaskiya sun fi kama masara matuƙa, suna cutar da masara. Dabba mai ƙafa dubu kenan ake ce mata. Akan iya samun magungunan su na feshi da ake yi, to idan ka fesa shi to shikenan ka kawo ƙarshen rayuwarsu.

A wannan hoto da muke gani hoto ne ma manomi a gonan shi a' yazo yana noma ne sa akan shukan shi da yayi yana noma ciyawa ne wannan wadda gonan. so a yanda muke gani wanan amfanin gonan nashi, shi ake ce ma waken soya waken suya kuma, ita akan yi amfani da ita ne a wajaje daban daban akan iya yin akan yi madara da ita, akan yi mai da ita wanda ake zuba a abinci ko irin su man geda akan yi irin wannan man da shi. su, ita waken suya akan shuka ta ne a damina saboda tana da bukatan ruwa a kusa da ita sosai ruwa be mata yawa amma yakan yi mata kadan. ma, ita bata da bukatan taki ko a masa mata da sa taki. in ka sa mata taki ma so daya ya wagatar, in ka sa mata taki da yawa a cikin dadi sai ta ki mabanya yadda ya dace. ita kuma waken suya, akan shuka ta ne akan kuya kuya kaman yadda ake kuyya za a shuka masara, da dawa da wasu abubuwan toh ita ma tana son a mata irin wannan, kuya kuya wanda manoma suke yi toh tana jin dadin yi, wannan kuyan kuma a ce tana samun iska haka ruwa da wasu abubuwa ita ciyawa ma ba a cika damun ta ba sosai idai zata samu wannan sanyi da kuma ruwa da wasu abubuwa toh ita shikenan takan kai labari ma'ana kai labari ta kan bayar da iyaiya da yawa da kuma wasu abubuwa, ita kuma iyaiyan ta tana yin, su a za ga su iyaiyan ta kaman sai ka bare su kaman geda, yadda geda yake zuwa zaka ga

Ah wannan hoto da muke gani kaji ne suka samu dan'uwan su dabba shima ah, suke ci wannan dabban ita ake kira da kwazarma, kwazarma so wannan dabba akan same ta ne a jikin itace akan same ta ah bola irin abinda ya ruɓe ya fara shiga cikin ƙasa. Idan ka tona shi zaka iya samun irin wannan dabba wadda ake ce mata kwazarma to ita Kwazarma, kaji da kuma musamman ma dai kajin sunfi cin kazarma sosai saboda yana kara masu lafiya da kuma [am] mai a jikin su kwazarma wata dabba ce itama zaka ga tana da kafafu a jikin ta kuma zakaga kanta baki ne jikin ta fari haka tana da mai sosai ko wannan ka aje shi a rana zaka ga yadda jikin ta yake fidda mai, to sai shiyasa zaka ga kajin kaji suna cin shi saboda yana gyara masu jiki ma, yana ƙara masu mai a jikin nasu, so wannan dai ga shi nan an samo masu ne su ci saboda su samu wannan ƙwarin gwiwa ko kuma su samu wannan vitamin na jikin wannan kwazarma kuma ga shi nan suna cin shi matuka saboda suna son shi, suna cin wannan abun sosai matuƙa suna cin shi yadda ba'a tunani saboda idan kana ba kajin ka wannan abun ma irin ciwon nan da zakaga kaji suna yi lokacin sanyi ko lokacin zafi zaka ga su kajin ka baza su yi irin wannan abun ba ciwon ba zaka ga koda yaushe kajin ka suna zaune cikin ƙoshin lafiya da natsuwa da wasu abubuwa zaka ga kajin ka kowa ma yana son irin su kuma irin wannan abu amfi samu ne a karkara ba a cikin garurrika ba a karkara aka fi samun irin wannan kwazarma.

A wannan hoto da kuke gani hoto ne na gona kuma gonanma za mu ce ba na gona kai tsaye ba gidan gona um so wannan tsarin noma ne na kimiyya um na kimiyya sosai saboda in kun lura za ku ga ruwan yakan zo ta sama ne ba a ƙasa ba ko irin um amfanin gonon da yake son ruwa a sama so wannan yana ɗaya daga cikin amfanin gonan da yake son ruwa a sama shi ya sa akai mishi um abin fesa ruwan nashi ta sama kan yi shi ne kaman um za a ɗauko ruwan a cikin kwarkwaron da ake ruwa ke biyo shi sa'annan a ɗaga shi sama za a sa mai da da iska haka a jiki yadda zai dinga turo ruwan sosai so irin wannan abu ya haɗa da Alaiyyahu da kuma um su um wannan um Alaiyahu da kuma Yakuwa um Alaiyahu da su Lamsuru da su um da su Tattasai haka lokacin suna tasowa amma su su Tattasai idan suka kai wani lokaci sukan so ruwa a ƙasa ne um wannan shi ne Alaiyahu kuma Alaiyahu ana amfani da shi ta hanyoyi guda daban-daban akan amfani da shi akan sa shi a cikin abinci a dafa abincin da shi kamar irinsu Shinkafa a da kuma Taliya a kuma akan yi amfani da shi wajen yin miya miyan alaiyyahu a da kayan miya da wasu abubuwa ana haɗa shi haka ma akan yi fate da shi abincin Hausa akan yi dambu akan dusan da shi ma ya ɗauki dogon lokaci idan ka zo ka jiƙa shi ze dawo kaman de sabo amma ba sabo ba zaka ɗan ji dai lalle ya bushe ɗin so Alaiyahu kuma dabbobinmu nan suna cin shi sosai suna ba shi muhimmanci saboda ganye ne me matuƙar tasiri sosai um wannan haka yake lalle ganye ne me tarihi so alaiyahu yana da shi yana yin irin shi a sama ne ya kaman 'ya'yanshi kenan so a 'ya'yan nashi zaku ganshi kamar yin ɗan fulawa haka a sama so shi ne irinshi nan kuma Alaiyahun yayi kore sosai shar

A kamar yadda muke gani a wannan hoto na mutum biyu so kowanne ita macen tana ɗauke da amfanin gona guda biyu sa'annan shi namijin yana ɗauke da kifi ne busasshe a ita uta ayaba da gwanda akan same su ko a gidaje ko lambu in da mutane suke yi don hutawa so ita dai ayaba takan a tana tana da uwanta ma'ana tushenta ke nan tushenta yakan tutuje ƴaƴa dabam-daban a waje dabam-daban don a kowane rinji ko wanda ake ce mashi goro za ka iya samun ƴaƴa sama da guda hamsin ko saba'in a guda ɗaya kuma wannan za ta iya yi maka wa'innan nuni-nuni za ta iya yi maka guda biyar guda shida guda goma ma ya ya samu asali daga yanayin girmanta sa'annan kuma ita in ta yi sau ɗaya in tai maka wannan ƴaƴan sau ɗaya to zai yi wuya ta ƙara yi. Za ka ga wani zai iya fitowa jikin uwar ɗanta ke nan to shekara mai zuwa a jikin shi za ka samu ɗa. sa'annan ga gwanda nan. Shi ma gwanda haka yake uwanshi tana yin tsawo sosai za ta iya yin ƴaƴa ashirin goma sha biyar to ya danganta daga yanayin girmanta ita ma da ana samunsu a gida. so kuma haka wanda suka wanda ta ciro nata bai yi ba, saboda dama shi ayaba bayayi a jikin mamanshi yanayi ne sai ka ciro shi sai ka nika shi gwanda shi yakan yi a jikin mamanshi to amma dai in kana shuka ka amfana da shi ko kuma ka kawo shi ka aje shi dabam waje dabam. sa'annan ga kifi nan a hannunshi wannan irin busasshen kifi kifi ne da akan kamo su daga ruwa a ana busas da su saboda kai amfani da su lokaci daban to in ka bar kifi da ruwa a jikinshi ai sai dai kai amfani da shi take in ba haka ba zai lalace to amma idan aka gasha shi a ka ba shi lokaci sosai yakan ɗauki dogon lokaci bai lalace ba irin wannan kifin ana amfani da shi a haka.

A wannan hoto da mu ke gani hoto ne na duwatsu um irin duwatsun da su ke gefen ruwa, ko kuma ruwa na taɓa su, a irin wannan dutsen yakan ɗauki akan iya yin gada da shi na wucewa, akan kuma iya yin abu dan a kare wani abun abun haka kaman ayi garu da shi na katanga, wanda ze raba tsakanin wannan abun da wannan abu, so wannan ga shi nan da wani abu me ruwan ganye ganye haka jikinshi, so wannan abun da ke jikinshi na me ruwan ganye ganye abu ne na um wanda ruwa ya ke taɓa shi, so idan ruwa ya taɓa shi shine ze yi irin wannan um koran haka a jikinshi ruwa ya taɓa shi so wannan a um wannan ruwan ganye ganyen da ku ke gani shine ake kira da gansakuka, so shi gansakuka idan ya na kan idan ruwa ya na kan shi ya na yin santsi sosai, so idan kuma ya bushe za ka ganshi ya koma kaman kaman wani wani abun ado ne haka a jikin abunda ya bushe ɗin, ko ko akan dutse ya na yi akan dutse ya na yi akan akan a um abunda aka zuba ruwa ya daɗe a jikinshi, ya na yi, ya na yi kuma um a dik abinda ma de aka zuba me ruwa haka ya daɗe, ko mazubin ruwa, ko kuma irin um dutse, ko kuma wani de amfanin gona idan ya kama kuma ya na um ya na lalata amfanin gona matuƙa irin um abu, wannan a um] shi irin wa'innan kuma dutsen akan same shi ne a jikin babban dutse dan dan ana neman irin wannan se an sa mai wuta ko kuma an sa inji dan a ɓaro shi dan ɓaro shi ake yi ba wai ya na yin kan shi ba ne irin wannan duwatsun, akan ɓaro shi ne saboda a sama sauƙin ɓarewa da inji se a sa me wuta, in kuma ba ai haka ba dai to irin wannan dutse ba'a samun shi.

wannan hoto da muke gani da ke kan wannan na'ura hoto ne na mota mai ƙiran dab kenan amma kuma mu mukan ce mata kebil wanda take ɗaukan kaya sai irin wannan mota takanyi doguwar tafiya sosai da kaya na manoma in kun lura ma zaku ga ta ɗauko amfanin gona ne za'a kaishi wajaje mabanbanta don wannan takan shiga kuma bata shiga irin daji sosai sai dai ayi mata kaman fito da kayan za'a tura ƙananun mota su shiga cikin daji su fito da kaya ita kuma wannan mota tana bakin babban hanya saboda ita takan yi tafiya ne daga wannan jaha zuwa wannan jaha ko kuma daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa irin wannan kayayyaki haka ake loda shi a mota ba'asan na ƙasa ya haɗu da na sama saboda kar ya danne shi idan kayan ruwa ne irin su tumatur basa son ana danne su da su tattasai da attarugu ana ɗan bada tazara tsakanin na ƙasa da na saman? shima wannan yanda akayi lodin ba'a bari na saman da na ƙasan sun haɗu ba kuma irin wannan amfanin gonan akan tafi da shi da nisa da nisa sosai akan tafi da shi to kuma ana tafiya da shi ne ba sai yayi yayi ba a jikin tushen shi akan ɗan tafi da shi da ruwan ganye ganyen shi ne tunda irin su tumatur da tattasai da attarugu su su idan da ru da ganye da ruwan ganye ganye a jikin su basu gama yi ba su gama nuna ba akan tafi da su ne a haka a hankali a hankali idan tafiyan da nisa a hanya zasu ƙarake nuna sauran su ƙarake nuna kafin nan inda kafin akai wanda zasuyi amfani da shi ya ƙarake nuna amma fa za idan bada nisa bane za to za'a amfana da shi akan bari ya nuna a jikin tushen shi wannan hoto da da kake gani ban ƙarake nuna ba to haka amfanin wannan mota kenan da mu manoma

um wannan hoto da muke gani manomi ne yake yake gudanar da aikin da ake ce mishi huɗa um shi huɗa wani tara kasane zance muku yadda zaku fahimta tara kasane da ake yin shi tsakanin sh da wannan da wannan tulin ƙasan da wannan ake samun tazara a tsakaninsu shine ake ce mishi kunya a hausance to shi yana kunya akanyi amfani dashi ne wajan shuke shuke na abunda yake ɗan sama ake ɗan sashi a sama ba a ƙasa ba gaba ɗaya kunya akanyi amfani dashi wajan shuka dankali akanyi amfani dashi wajan shuka masara akanyi amfani dashi wajan shuka gyaɗa akanyi amfani dashi wajan shuka doya akanyi amfani dashi wajan shuka dawa akanyi amfani dashi wajan shuka gero akanyi amfani dashi wajan shuka wake ma to haka akeyin shi kuma ana yinshi ne tun farkon damina kafin damina tayi nisa ba kuma za a yi shi kafin damina ya shigo ba idan kace' zaka yishi kafin damina ya shigo za ka ƙasan zaiyi zai maka karfi sosai to ko ya ruwa ya taɓa ƙasa sa 'annan akeyin wannan um abun da kuke gani da muke ce mishi kunya to wannan kunya dai akan ɗauke dogon lokaci idan za a yishi da hannu idan kuma za asa um taraktu ne yakan samu akan samu sauƙin yin aikin sosai matuƙa um to shi wannan kunga yanayi da hannu ne idan zaiyi zai samu awa biyar yanayi da hannu idan aka kawo wannan mota da ake ce mata tarakto za a samu za a samu kasawan wancan lokacin idan zaiyi da awa biyar ne da hannu to motan nan zata iyayin shi cikin awa biyu inta ƙure tayi awa biyu da rabi um kuma wannan bisa ga dukkan alamu kunya ma da akayi na noman masara ne wannan

um Wannan hoto da muke gani hoto ne wanda yake ɗauke da ma'aikatan gona, da kuma wanda ake ce ma su masu kawo ma manoma ziyara, dan samun ingantaccen bayani gama da abunda suka gani a shuka ko kuma amfanin gona um Toh, shi wannan abunda kuke gani daga can ciki shi ake ce kira da ayaba, ayaba tushen ayaba kenan. Ita wannan tushen ayaba, gata nan ta kan futo tai tsawo, ta ɗan fi mutum haka tsawo amma bata tsawo sosai yadda ba'a cimmata. um Ita ayaba, ta kan yi ƴaƴa ne dodo-dodo, zaka iya ganin tayi maka um dodo biyar, shida, ƙasa da haka, sama da haka, amma bada yin ƴaƴa ma dai so biyu a shekara, ita tana yin ƴaƴa ne sau ɗaya. Sa'annan kuma, da ayaba tai ta kai wani lokaci, da kanta ta kan mutu, da kanta ta kan mutu, kuma kafun ta mutu za kaga ta aje maka um ɗan ta, ɗanta ze futo a jikin ta, wanda za kaga ka ƙara samun wannan ayaban a jikin ta. Toh, ayaba dai shi um kayan marmari ne, a kan yi amfani dashi dan a ci, um yadda yazo a kimiyyance, magani ne sosai ayaba, um kuma a kan yi amfani dashi sosai wajan um cin shi haka, a haka nan za'a ci kawai kaji daɗin shi da garɗin shi. Sa'annan kuma wanun lokaci ma ko maganin bature za ka sha, za kaji an ce ma ka ci ayaba, ka ɗan bashi mintoci, minti goma ko minti sha biyar, sa'annan kasha maganin, saboda yana maganin tsutsa na ciki, yana maganin tsutsan ciki tabbas. Shi ayaban, ya kan jawo tsutsotsin ciki suzo zasu ci, toh a wannan lokacin da ka sha maganin maganin duk zai kashe wa'innan tsutsan cikin. um

Ah Wannan abu da kuke gani shine ake kira da Alade Ah shi wannan Alade yana zama ne a waje yafi son waje mai sanyi sanyi saboda shi Alade bai da bai da kashi a jikin shi sosai shi abunda yake jikin shi nama ne da kuma kitse kuma in ce mai yafi yawa a jikin shi um kuma zaka ga um irin waje wanda yafi sanyi anan zaka fi samun shi ita Alade takan ɗauki ita ciki take yi idan zata haihu saboda ga ɗanta nan a kusa da ita ita Alade zata iya haihuwar ma 'ya'ya goma ma lokaci ɗaya zaka ga tankan ɗauki lokaci tana lura da 'ya'yan na ta zaka iya ganin ta haifo 'ya'ya goma 'ya'ya sha biyar 'ya'ya ƙasa da haka, sama da haka ma co kuma, su Alade kanyi amfani dasu a wani waje bada yawa ba saboda, akan yi amfani da man ta da kuma wasu abubuwa nasu amma ba a ƙasar Hausawa ba an fi yi a ƙasar Turawa saboda Turawa su suka fi amfani da wannan daba da ake kira Alade shi bahaushe ba naman cin shi bane ba to akwai dabbobin da zaka ga Al'adar Hausawa basa cin su sai dai su Turawa zaka ga sukan sarafashi suyi wasu Abubuwan dashi kamar irin wannan kenan Alade da kuma sauran wasu dabbobin da zaka ga da zaka gan su.

Wannan hoto da muke gani hoto ne na masara kalolin masarar da muke da su gaba ɗaya rankatakaf a waje ɗaya saboda masarar da muke da su kala biyu ne akwai masara ja akwai masara fari to shi dai farin masara da jar masara zamu iya cewa duka abu iri ɗaya ne duka masara, masara ne sai dai ace wannan fari ace wannan ja to jan masara yadda ake noma shi bashi da banbanci da yanda ake noma farin masara sai dai mutane masu kamfanunnuwa da yin abubuwan masarufi sun fi son jan masara saboda jan masara ana yin abubuwa daban daban dashi don sarrafa shi mutane su ji dadi don wani wajajen sukan yi abincin dabbobi da shi sukan sa shi a biscuit sukan sa shi a wasu wajajen don mu kan mu ma manoma za ka ga mutum har ya noma jan masara ya ƙare bai ci ba sai dai yafi son ya sayarmawa da kanfanunnuka ba wai shima farin ba a saida shi a um a kamfanunnukan bane an fi son jan ne a wa'innan wajaje shima farin na da nashi don za ka ga suma akwai wasu kamfanonin da za su ce suma farin suke nema shine suke yin abincin kajin turawa dashi suke yin wasu abubuwan more rayuwa dashi shi masara sune wa'innan masara kuma jan masara yafi farin masara ko da shi jan masara ma bashi da aukin da farin masara yake dashi wa'innan masara su ne kawai kashi-kashin masara da ake da su um a kimiyance da kuma gargajiyance.

a wannan vedio da muke gani vedio ne na ganyayyaki da yawa akwai ganyin da bana iri bane wanda suke futowa ne haka kawai ba tare da an shuka su ba ko kuma wanda na gani um iri ne sai an shuka shi yake futowa so irin wannan abu da yake futowa a lungu ko saƙo um na tsakanin ko gini da wani abu ko kuma irin waƴannan so akan samu ne idan ma'aikata masu makiyaya sunyi aiki ko kuma sunyi gyara a wajen na amfanin gonan su to irin waƴannan idan ya faɗa wani wajen kuma da ruwa yana shiga wajajen to su kuma a wannan lokacin zasu iya um nitsa ƙasa sai kuma su bada irin wannan abun da aka yar a wajen to a bidiyan naga abubuwa daban daban a um um um um um bidiyon dan naga kaman naga da wake da kuma wasu sauran abubuwan kuma shi wake yana ɗan ɗaukan lokaci a be ɗaukan lokaci kafin ya fito kuma ganyen shi shima be ɗaukan lokaci to indai yana ɗan samu bai iska a wajajen ze futo ze ganye sosai amma bazeyi yaɗo yadda ake da buƙata ba saboda shi waken baya son um] wani jijiyan wani abu kusa dashi to in kun lura kuma zaku ga abubuwa ne daban daban a wajen so gan kawai dai ze futo zeyi ganye amma ba lallai zeyi ɗa ba so kuma haka suma masara idan kayi sukan yi irin wannan duk ma dai irin waƴannan abubuwan su masara su waken suya su gero dawa su gyaɗa su waye duk irin waƴannan duk suna fitowa a irin wannan waje so kuma baza kai wani amfana dashi ba yadda zaka amfana dashi a gona su sa'an nan kuma dabbobi sukanyi amfani da irin wa'innan abun idan sun fito a irin wannan waje zaka ga tuma kan gida in sun fita kiwo ba um killa ce su ba zasu ci kaga ko anan an amfana da irin wa'innan abubuwan da suke futowa a gefan um hanya ko ince gefan um a bakin um gefan hanya ko kuma lungu da akai aikin hatsi a wajen

Ah wannan video da kuke gani video ne na gona masara. Ah bisa ga dukan alamomin kuma abin da muke gani ba alamu ba, mun ga gona ta yi kyau, raɓanya ya samu abin da ake da bukata, ya samu amintuwa da kuma manomin ma. In kun lura zaku ga ya cikin farin ciki saboda ah haƙin shi, ya ce mun ruwa abin da duk yake da bukata ko kuma lokacin da yake ta jira ya gani, gashi ya gani har ya samu lokacin girbi na wannan masara. So irin wannan masara aikin da kuka ga yanayi shi ake kira da girbi. Girbi saboda ita masara akan girbita ne tun daga kasan ta, ba ɓaɓalaita ake yi ba. Ah akan cire ne har karanta, sannan a bar shi ya kara kya bushewa. In ya kara kya bushewa, wani lokaci zai iya ɗaukan kwana biyar, wani zai ɗauke sati ma, wani zai ɗauke sati biyu. Zai bar shi ya bushe sosai sannan daga nan a zo a ɓanɓare shi ko a samu injin ɓanɓare ko a sama ah akwai wani abu da muke amfani da shi da hannu mu ɓanɓara masara da shi kusan ah akai ma waɗanda za su yi amfanin da shi. shi ne ah wannan masara. Toh kuma masara zaku iya amfani da shi wajen dabari, muke yin tuwo da shi, muke yin chi haka. A gona in ka je ka dawo ko kuma in kaje zaka dawo zaka ɗan ɓalo wanda ya nuna ɗan gasa maka ka ce ka ji dadin shi da gardin shi da ruwa. Sannan kuma akan dafa shi da ɗan ragowan ɓawon a jikin shi, haka za’a haɗa wuta a zuba ruwa da wane ne a dafa shi. Akan sarrafa masara waje daban-daban, wannan iya namu na gida ne. Toh akwai kamfanonin da zaka ga suna sarrafa masara shi dan yin abinci dabobi da kuma su biskit da kuma wasu abubuwan nau’i-nau’i da suke yi da masara. Wannan shine.

A wannan bidi o da mule gani bidi o ne na manomin acikin gonan shi a: yana noma shinkafane a wannan gona yanama shi kafanshi wani aiki ake kiran ciru fatanya akeyiba anayinshine da hannu saboda ita shinkafa bata son bata sonta dawani ɗan uwanta wani tushe ajikin tushenta ko kuma wani ganye akusa da ganyen ta kowani lokaci shinkafa tanaso tajita ita ka ɗai ne hakane ze bata daman lokan ciki zata baka shi shinkafan da girma da wasu abubuwa a: shi wannan manomi shi yayi yana na yanayi curone acikin gonan yakan kuma mai dashi ƙasa saboda ya mutu kenan gaba ɗaya da akai mishi haka baze ƙara fitowaba to itama ita shin kafa akan shuka tane afadama kunlura zakuga wajan da ruwa acikin ruwanma yake aikin nashi sau shinkfa ba ta da wani damuwa acikin ruwa wa to shinkafa akan amfani da ita ta hanyoyi daban daban wasu sukan dafata wasu sukanyi tuwo dashi wasu kuma sukan yi a: fatema dashi abinci hausawa ne wannan a: akanyi danbun shinkafa da wasu abubuwa to shinkafa shi akan shukashi ne yanada ɓawo to da ɓawonshi ake shukashi kuma ana cimma nasara a abun da ake da buƙata a: shin kafa ƴaƴanta tana sama ne zaka ganshi asaman take fitar da ƴaƴanta shi yasa zakaga akan shukata a tanayin ƴaƴanta a ƙasa ne to kaga baza a shukata acikin? to yayatta takan yisu asaman sama nayita cin shinkafa

A wannan bidiyo da kuke gani bidiyo ne na manomi kuma manomi mai noman rani. um wannan ruwa da kuke ganin shi an ɗauko shi an ɗauko shi ne daga waje ƙila me nisan gaske. Wani kuma zaka ga bashi da nisa. so kuma in kun lura za ku ga wajen za ku ga ruwa a pipe yake. shine ya huda pipe ɗin saboda ya ma ruwan alaman yana son shiga wani waje na shi ko kuma cikin gonan shi so irin wannan haka ake yi a wajaje daban daban um a cin ma abunda ake so a gona. so irin wannan ruwa shine ake yin noman rani da shi, akan noma su kabeji. su karas su latas su [um} attarugu, da su tattasai da tumatir ma. irin wannan abu akan shi wannan kunga ma yayi shi a kimiyance ne saboda ya samu kai na kunna wa da kashe wa. irin wannan akwai wani kuma shi akan yi ma za kaga akan yi shi ne ruwan ya shiga nan ya pita nan ya shiga nan. So wannan shine tsari ko kuma tushe na tsarin um noman rani. Idan za kayi noman rani tabbas sai ka nemi irin wa'innan abubuwan, za ka samu ruwa daga nesa ko kuma daga kusa kusa da kai saboda ka samu abunda zai ɗauko ma ruwan ma daga can inda kake daga can inda yake yazo da shi kusa da kai. So irin wannan na shi da yayi to ya sawwaƙe ma kanshi aiki ne da yawa saboda idan zai buɗe irin wa'innan to zai je inda bai taɓa tunani ba ruwan kuma zai jiƙa mishi ƙasa zai jiƙa mishi ampanin gonan shi um ya samu abin da yake so.

A wannan bidiyo da kuke gani bidiyo ne na manoma in kun lura ma za ku ga ma suna nishaɗi uhh za ku ga amfanin gona duk sun bushe sun ahh abin nan to wannan shi ake ƙira da girbi girbi na amfanin gona haka ake yin ma dawa ake yin ma ahh wasu sauran abubuwan gona masu tsawo. To wannan girbi haka ake yin shi ahh wannan za ka wannan ka ga in su girbe za su ɗora shi a wannan abun da suka zo da shi ƴar mashin ɗin nan za ta ɗauka ta tafin masu da shi um ahh inda suke so. so shi masara wannan shi ne masara, shi masara kuma akan yi ɓamɓare shi kafin a yi amfani da shi idan an cire shi a gona a kan ɓaɓɓalla ƴaƴan nashi ƙwaya ƙwayanshi kenan kuma in ce totuwa totuwan shi kenan za a ɓalle shi um a bar shi ya bushe idan ya bushe sa’annan a sa shi a cikin buhu daga nan ze iya ɗaukan dogon lokaci be lalace ba sannan kuma ƙwari ba za su samu daman ci shi ba saboda an kammala shi ko an killace shi a inda ya kamata a killace shi amma in ka bar shi a gonan ya riga ya gama ƙwari za su ci, gara za su ci ƙasan ahh ƙasan karan masaran ze faɗi idan ya faɗi kuma sun samu abinci da randa wasu abubuwa duk za su zo su ci to amma idan aka mi shi wannan aka cire shi a lokacin da ya kamata, aka cire masaran aka gyara shi aka sa a buhu, ka ga mutane ne za su amfana da shi ba dabbaobi ba so irin wannan masara akan shuka shi ne tun farko-farkon damina a farkon damina za ta yi ta kaiwa da komowa a kan shi har an cimma irin wannan rana da aka zo ana aikin na shi dan mutane su amfana da shi.

Ah wannan hoto da, ah wannan bidiyo da muke gani bidiyo ne na ah shinkafa gashi tayi kore tayi kyau sosai matuƙa ta samu kula ah kuma kowanni burin manomi yaga amfanin gonan shi tayi kore shakaf kamar yadda wannan tayi to bisa ga dukkan alamu wannan shinkafa ta samu kulawa matuƙa sosai kuma wannan me gona yayi ƙoƙari sosai saboda yaga ya samu abin amfanin gona me kyau to akan yi mata kuma feshi lokaci bayan lokaci irin da maganin kwari haka to a yanda muke gani wannan bidiyo yana mata feshi ne saboda irin waƴannan ah ƙwari da suke zuwa suna cin ah shi shinkafan kuma suna cutar da ita ah, shinkafan waƴan su kuma feshin ana yin shi ne saboda wasu ah abinda suke fitowa ah a gonan wanda ba sai anyi noma ba so shinkafa wata aba ce da ake amfani da ita a wajaje daban-daban akan ah akan sarrafa ta ayi shinkafa a ci akan sarrafa ta ayi tuwo akan sarrafa ta a yi ah wani abinci ah wani abinci na hausawa waina akan ba'a dai yi abubuwa daban-daban da ita, kuma ita tana yin ƴaƴan ta a sama kuma shinkafa tana son ruwa sosai ah a wajen shuka dan ba ko ba kowani wuri shinkafa ke fitowa ba har ta girma sosai ta kai ma inda ake da buƙata to wannan shinkafa ta ta tsayu tsayin daka kuma shi ma makiyayin ya tsaya yayi abinda yakamata sosai akan wannan shinkafa shinkafan tayi kyau matuƙa ƙwarai so wannan kuma feshin da yake shi ne zai taimaka mata wajen aiwatar da wasu abubuwan na shi shi ma cikin sauƙi da sauƙaƙewa wannan ita ce ake kira da shinkafa a haka take.

Ah Wannan bidiyo da muke gani akan wannan na'ura Ah bidiyo ne na Taki wanda mu makiyaya muke amfani dashi idan ba zamuyi amfani da takin bature ba co, mukan yi amfani da irin wannan taki dan samun sauƙi wa kawunan mu baki ɗaya to irin wannan taki, akan sama, ba kowanne amfanin gona muke sama irin shi ba anfi sama, Masara da kuma irin su Wake da da Dawa waken suya so irin wannan kuma taki yakan daɗe tsawon lokaci a waje danshi tunda in kun lura ƙasa ne yakan shiga ƙasa sosai, yakan ɗauki dogon lokaci da yadda ma, mun kiyaye da wani abu, idan ka zuba shi a wannan shekaran ba zaiyi ma aiki yadda yakamata ba sai a shekara me kamawa sa'ilin ne zai safa aikin shi, ya riga ya shiga ƙasa sosai, ya kama ƙasa shima to a daidai wannan loakci zai ma aiki yadda ba'a tunani kuma idan wannan waje, idan irin taki ya kama waje yakan dade kafin ya saki wannan waje, zaka ga sai dai ka dunga ƙarashi lokaci bayan lokaci lokaci bayan lokaci shine zaka dunga ƙara irin wannan takin to irin wannan taka yakan mukan same shi ne, Aj ce Aj samin shi takin bola ake ce mishi kuma muce mishi baƙin ƙasa mukan ɗauke, mukan mukan mukan ɗan shawo gwawarmaya wajan samun shi sosai saboda sai na haƙa ake samun shi, ba ana samun shi a ƙasa bane sai an haƙa waje kuma akan ɗauki dogon lokaci ana tara shi dan baza ka same shi da yawa a lokaci guda ba [in Audible] ko kuma zaka fara tara shi tun farkon tun ƙarshin damina zaka fara tara shi har a kusa da wata daminar to idan kaje dashi gona ba waje ɗaya ake zubawa ba, ana barbaza shi ne waje waje waje waje waje ko ina ya samu to ah, indan akace ko ina ya samu shine zaka ga amfanin abu amma idan a kace ka zuba a nan wajen ne, baka zuba a nan wajan ba, ba zaka samu anfanun wannan abu ba to wannan takin dai yana mana, yana maye mana gurbin wa'yan can sauran ta takin bature

a wannan mota da kuke gani ko kuma in ce muku eh mota amma dai da inji da kuma wasu abubuwa na taimakawa manoma to shi wannan abu akan yi amfani dashi a gona dan sauƙaƙawa manoma wasu ayyukan nasu musamman wannan abu da kuke ganin shi abu ne an zuba takin hausa ba takin bature ba a gona so irin wannan abu ya kan sauƙaƙa wajen zuba dan za'a zuba ne a cikin a jikin akwai wani waje da ake dan zuba su takin to idan mun lura zamu ga yana fitar dashi ne a tsari to irin wannan idan ya kama kasa sosai yakan dauki dogon lokaci matiƙa bai rabu da ƙasa ba so kuma akan yi shi ne kafin ruwa yayi yawa akan sa shi ne tun farkon dami na a ƙasa saboda ya shiga ya kama ƙasa sosai saboda a cin ma abun da ake so saboda in an zo yin haro da wasu abubu wa za'a juya ƙasan tare da takin takin zai shiga ƙasa ƙasan ya fito a jujjuya shi sosai to shine idan kayi shuka zaka ga amfanin gonan naka yayi kore sakaf sosai saboda shi manomi inda yake fara sa ran amfanin gonan shi zata kai ko zata cin ma wani matsaya da yake so ya ga tayi wannan kore ganyen ta yayi kore to wannan yakan samu nutsuwa sosai a irin wannan fage tun kafin a kaima lokacin da za'a ce anyi girbi ko an kai amfanin gida so irin wannan motar tana taimaka wa matiƙa sosai in kun lura za'a yi aiki muyun dubu ne a a lokaci daya za'a yi aikin mutane dubu ne a lokaci daya saboda tana zufarin ƙasan nada nauyi idan zaka ce mutun ne zai dauke shi yayi shi yadda wannan mota take yin shi ba zai iya ba gaskiya ko zai iya zai dauki dogon lokaci yana yi abunda za'a yi shi a kwana biyu ko uku ƙila sai ya dauki sati uku ko hudu yana aiwatar da irin wannan aiki

um Wannan bidiyo da muke gani, da yake kan wannan na'ura, bidiyo na ido, na na dabba. um Dabba ne wanda ba dabban da kowa da kowa ke amfani da ita ba. Dbba ne na doki, dabban da ake cewa doki, um kuma wannan a kan same su a gida, a kan same su a daji. um Abinda ake nuna mana a jikin wannan ido na dabba, ana nuna mana idon dabban ya ɗan samu matsala ne a ciki, kaman akwai wani lallura da ake, wanda mutane keyi, ake ce mishi um hakiya. So, zaka ga kana gani motsin ido yana motsawa sosai, to amma kuma shi um ba zaka gani sosai da idon ba. Za kaga mutane nesa-nesa, kuma zaka gansu mutane dishi-dishi. To wannan, a wannan bidiyo abunda ake nuna mana ya faru da wannan dokin kenan. To, irin wannan dokin, ba za su samu wani ƙwari na yin wasu ayyuka ba, da kuma wasu tafiye-tafiye da ake da irin waɗan nan dawakan. Saboda baya jyuwa ai mutun zeyi tafiya da abunda be gani sosai. Musamman ma a ce dabba, zakayi tafiya dashi yana gani rabi da rabi, kaga ai ba zaka samu ƙaimi da anatsuwa a kan tafiyan ba. So, irin wa'innan dabbobi, a kan a kan killace su ne, ba a son ma a haɗa su da ƴan uwa, saboda ƴan uwan su zasu iya cutar dasu a a wajan kiwo da kuma wasu um hidindimun nasu. To, a kan, a kan, ana samun maganin irin wannan ciwon, amma shegen baya, ba a, idan wani za kaga yanayin idon yana yin zafi, yana yin ja yana to, ba za a ce an samu maganin shi gaba ɗaya ba, sai dai a sama abunda zai ɗan rage mishi raɗaɗi, na wannan zafin ciwon da yake ji, ko kuma na rashin ganin da yakeyi. Zai ɗan samu abunda zai rage mishi raɗaɗi, za dinga kulawa dashi lokaci bayan lokaci. Ko kuma a ce za a mishi allura, ko a bashi magani, don yasha a irin waɗan nan abubuwan. Shi ne za a ɗan sama mishi sauƙi da rage raɗaɗi a kan laluran da yake fama dashi.

ah wannan bidiyo da muke gani bidiyo ne na shanu? ko ba shanu zance ba bidiyo ne na ƙosasshen shanu um irin wannan shanu dukka wani makiyayi yana son ya ga irin wannan shanu ace mai nashi ne ko kuma shi ne ya kiwata shi um wannan shanu shi ake kira da bakwalo shanu ne bakwalo so akan ɗauki dogon lokaci? dogon lokaci ana kiwata irin wannan shanu din irin wannan shanu ma har keɓe shi akeyi da ƴan uwanshi a dinga bashi abinci kala kalan abinci wanda zai gina mishi jiki ya kai irin wannan girman don in ka bar shanu yaci ko wani irin abinci bazai samu yai ya girma haka ba akwai abincin da ake basu daban a keɓance sa'annan kaga shanu yayi girma ya ya ƙasaita irin wannan akan basu nau'ukan abinci kaman irin su alkama gero um masara da kuma wasu allurori da za'a musu na ƙara sa cin abiinci har su kai irin wannan girma so irin wannan shanun idan su ka kai wannan mataki zaka ga shi kanshi wanda zai basu abinci da ruwa sai yayi yi wasu hikimomi saboda kawai suna jin sun kai sun isa komai ma zasu iya yi kaga in ka lura ma mai kiran shanun ma daga nesa nesa ya tsaya kaga zaka ga shanun ma yana tapiya ne ko yana motsawa da ƙyar? saboda ya cika ya isa ya kai maƙura to irin wannan shanu zaka ga namanshi ma yana da tsada sosai a kasuwa saboda ya riga ya isa ya kai duk yadda ake san shanu ya kai wannan shine shanu bakwalo um wanda be da ƙaho kenan shanu mara ƙaho kuma wannan shanun namiji ne

Wannan vidiyo da muke gani vidiyo ne na tsari ko kuma ince muku yanda ake kasafta yadda ake noman rani aaaa idan kun lura zaku ga abun anyi shi ne kaman ya shiga nan ya fita nan wannan anyi a hanya ne saboda irin abun noman ranin nan shi yafi sanya tururuwa a ƙasan shi koda yaushe toh idan idan idan ruwan ya shigo ko wane lokaci yana shigowa yana wucewa yana ruwa yana wucewa toh sanyin zai zauna a ƙasa ne kun san sanyi shi a ƙasa yake yi zama, ba'a sama ba irin wannan a irin wannan waje ne ake shuke-shuke irin su latas kabeji um karas da kumaaa um su tattasai attarugu tumatir um sauran abubuwan da akeyi shuka su lokacin rani shi wannan tsarin tsarin gonan rani ne, shukan rani toh kuma shi shukan rani akan yi shi ne a fadama fadama, kusa ko kusa da ruwa ko kuma inda zaka samu ruwa kusa-kusa da kai zaka sa inji zai jawo maka ruwan sa'annan a gonan zai shiga nan ya fita nan kuma zaka dunga zuwa kana duba shi kar wani abu ya tare ruwan yaje inda kar wani abu ya tare ruwan zuwa inda zai je toh in ruwan ya tare shi zuwa inda zai je ruwan zai ma kanshi hanya toh idan irin wannan an shuka amfanin gona zai iya bi ta kan amfanin gonan kaga za'a samu naƙasu ko kuma an samu ɓaraka acikin gonan ruwan ya canja ma kanshi hanyan bi kenan tohh kana idan ka sakko ruwan za kai sauri zaka zo kaga ai in wani abu ya tare ma ruwan hanya zaka buɗa shi saboda ruwan a samu akai ya kai inda ake ga buƙatan ya kai toh irin wannan noman sosai yana da buƙatan kulawa fiye da fiye da fiye da noma na damina saboda shi ruwa shi noma na damina ruwan na sauka ne akan shi wancan tsirrai, shiyasa zaku ga irin wa'innan abubuwan noman shi ba ana yin shi lokacin damina bane saboda baya son ruwa sosai shi yafi san sanyi, toh kaga wannan ruwan kai zaka zuba shi da kanka kaga ya wajen ya zama ya bushe zaka ƙara zubo ruwa idan ruwan wajen bai bushe ba zaka ce a'a yau ruwan ya ishe shi wuni ko sai gobe ko jibi kaga ruwan damina shi zai iya sauka ne ba tare da wani jiran ka ba ko wani abun wannan shi ne lallai tsarin yanda ake noman rani

um wannan abu da bidiyo da kuke gani bidiyone na ƴaƴan shanu kuma ƴaƴan shanun ma wanda aka samusu ilimin kimiyya aciki um irin wannan shanu ba shanun hausa bane shanune irin na turawa um idan kun lura shanun ba suna shan nono nonon iyayensu bane akan hada musu ne kokuma akan tatso nonon daga jikin iyayensu abasu amma wannan da kuke gani ba'anyi musu antatso nonon bane a'a ana hada wani abin cine dazai sasusu zamana tamkar iyayensune suka shayar dasu da nonon su so irin wa'ennan shanaye dasu akeyin madara inda zakuga anayin yoghurt dashi dakuma wasu um nau'i yoghurt din madai dashi fiyo yoghurt kenan wanda ingantaccen ingantaccen nono na shanu to irin wannan haka suke rayuwansu zasukai harwani lokacinda um aciresu akawo wasu waƴanda zasu maye gurbin su a'irin wannan wajan so irin wannan noman a irin wannan um irin wannan nau'in tsarin da kimiyya yazo dashi yakawo cigaba matuƙa sosai um a harkan harkan kiwo saboda idan shanuwa zata zata haihu a shekara misali so ɗaya to sakamakon andauke yaron ba ita take shayar dashiba zaka iya ganin ta haifi sau biyu um a shekara kokuma idan zata haihu so daya a shekarane zata haihu cikin gala baita kokuma a shekaran sau ɗaya zata bari yaron ya girma kokuma wasu sukanyi se su bari ba'a sadata da namiji ba ta ɗan Ƙara samun ɗan girma ajikinta to cire yaron da akayi a wajenta aka tafi dashi wani waje dan bashi ingantaccen kulawa zesata idan ta haihu wannan shekarar to shakaran ma zata iya haihuwa shekara na gabanma zata iya haihuwa to duka irin wannan abubuwani akwai fa'idojin yinsu daban daban daban daban

A wannan tsutsa da muke gani tsutsa ne da yake shiga cikin ƙasa yayi dogon zango a cikin ƙasa ko kuma yayi dogon tafiya a irin wannan tsutsa yana cutar da amfanin gona sosai matuƙa kuma baya rayuwa in ba a ƙasa ba kuma yana rayuwa ne a ƙasan ma inda irin da ruwa a wajen kamar irin fadama kuma sauran irin to baya zama a irin waje me um busasshen waje busasshen waje a be zama a ciki saboda irin wannan zaka ma ya kan maƙale a cikin wasu amfanin gonan da yake wanda ake yin shi a fadama irinsu latas kabeji aaaaa alayyahu um karas da sauran ire-iren waƴannan um abubuwan da ake shuka um a fadama so irin wannan se an yi musu feshi sosai kafin a je a shuka irin waƴannan abubuwan saboda su waƴannan abubuwan da kake ga ake ganinsu ana shuka su a fadama majorty um mafi yawancinsu mafi yawancinsu gayayyakin ake amfani da su ba wai abin nan ɗin ba kuma ganyen nasu su kan yi shi a sama ne to idan suka cinye ganye ka ga ai ba um ba maganan wani ƙaruwa da um manomi ze yi ko kuma abu ɗaya ne zan ce ya kan yi ɗanshi a ƙasa a ciki karas so karas kuma idan ganyen nan na shi ta ganyen ake gane karas ya kai ma wani lokaci da ya kamata um a cire shi kora to kuma wannan kun ci ya kan fito ya kan cinye jijiya ne to in ya cinye jijiyan alayyaho ba alayyaho idan ya cinye jijiyan um ya cinye jijiyan karas ka ga ba ma jijiya ze ci jijiya ze ci kuma ɗan karas ya ze kuma um kabeji ya cinye jijinta to idan ya cinye jijiya abu ba ze kai labari ba saboda yana cutar da um amfanin gona sosai matuka so hanya daya ne ake magance shi shi wannan feshi so akan yi feshin tun wuri kafin ace an tsara abin da za a shuka a wajen so idan aka fitar da shi haka akan samu sauƙin waƴannan tsutsotsin so ita kuma tsutsa ne wanda ba um ba ta cutar um da ɗan Adam kawai dai amfanin gonan ta kan cutar da shi

um wannan bidiyo da muke gani um wannan na'ura bidiyo ne na ma'aikatan da suke yin huda a gona, da kuma samun shauki na wannan aiki. um idan mun lura zamu ga suna aikin suna yin nishadi suna raha suna tsalle suna jefa abun um hudan nasu yaje sama suyi tsalle suyi cafke su wasu abubuwa da kuma nishadi. To wannan manoma sun samu me musu goge ne da zamu ce ko me dan tayasu aikin saboda wannan shine ma aikin zamu ce gabadaya saboda mano mi yakan so nishadi yayin dayake aiki wannan nishadin ze kara ,mashi karfin kulla ko ya gaji ze ji be gaji ba domin wannan kunya dakuke gani um kunya ne na doya da kuma rogo wannan kunyan da kuke ganin su, um akan noma shi a irin wannan wuri, haka akema doya idan za'a um nomashi kuma shi doya shi yakan um um um yanada um iri kuma yakan yi ne shi akarkashin kasa yakan fitar da ganyan shi a sama so in ba'a mai kunya manya ba ba zeyi yaya manya ba so kuma bayasan ciyayi shima yana son tsafta tai yana son tsafta sosai tsaftaceccen abu abu da amfanin gona ne shima saboda akwai amfanin gona da zaka ga ko baka tsafta ce shiba zaka samu abun dake so to shi wannan yana da bukatan tsafta sa'annan akanso akan ci doya doya akan soya shi, akan dafa, akan yi sakwara akan yi abubuewa daban daban sannan irin wannan kunya akan shuka rogo, rogo shima haka akan shuka shi cikin irin wannan abu yakan ya acikin wannan kunya akan sashi a sama um ya kanyi ganyen shi a sama danshi na kasa shi ma.A kanyi amfani da shi wajen cin um akanyi amfani dashi wajen ci da kuma dafawa da kuma su kosan rogo da wasu abubuwa irin nayin garin rogo, so rogo yana da tarihi sosai yakan maganin yunwa da magungunan dai abubuwa haka wannan shine a takaice.

Ah wannan bidiyo da muke gani bidiyo ne na wani makiyayi wanda da yakeyi wa gonanshi ban ruwa ahhh wannan makiyayi yana noman rani ne noman da ake kira na rani ahh kuma ya shuka ahh a wannan gonanshi in kun lura ga yanan ruwa ne yake ɗibanshi ta hikima ko kuma aka mishi wani ahh, hikima irin namu na makiyaya wanda baya.. ba se yayi amfani da inji ba wanda ze jawo ruwan ko ahh ko fayef ko wasu abubuwa na na zamani yayi shi ne na gargajiyance da kuma hausance ah da ya sa abin ya nutse ze ɗibo ruwa ze kai mishi inda yakeso a cikin gonanshi saboda amfanin dama noman kenan a kusa da fadama idan zakai na rani, wani ma na daminan akan yi shi kusa da fadama saboda idan ruwan bai kai ma ba ga ruwa nan kusa da gona ze shiga, zakai duk yanda za'ayi ka sashi ya shiga cikin gonanka saboda amfani gona ya samu ya kai maka inda kake da bukata so saboda amfanin gona idan ruwa bai kai mishi ba so ba'a samu yana kaiwa labari ko kuma baze samu yakai bai.. yayi ƴaƴa manya ba kuma baze, baza a samu ya, ahh a samu yabanya masu yawa ba so idan amfanin gona ya sama ruwa sosai, yakan saki jikinshi sosai ye girma ye ƴaƴa da yawa saboda rashin ruwa ahh a wajen ahh amfanin gona yana cutar dashi sosai matuƙa toh idan kuma ruwa be kai.. idan ya cutu kaga manomi bazai sama abinda yake so ba so shi wannan yayi wannan hikima ne saboda amfanin gonan nashi ya ya ɗauko kyau in kun.. mun lura zamuga gonan nashi tayi kore sosai so idan aka samu naƙasun ruwa gonan nashi ta fara yin ja ze sama ze samu kasawan amfanin gonan nashi, idan yana samun buhu biyar ne ko buhu shida to ba lallai bane ya samu buhu biyu ba ma in har ya bari wannan amfanin gona ta tashi daga kore ta koma wani launin daban to ya samu naƙasu kenan a cikin tsarin tsarin mu na mu makiyaya

um wannan bidiyo da kuke gani da ke kan wannan naʼura um bidiyo ne nah ƙasa, ko ba ƙasa ba mu nan mu kan ce mishi taki. Takin Hausa, um shi irin wannan taki mu kan same shi a wajaje daban-daban mukan same shi a bola, mukan same shi a kwata, mukan same shi um a gidajen kashin dabbobin mu da mu ke da su. Misali irin su shanu, da kashin kaji na turawa da na kuma Hausa so idan an haɗa shi waje ɗaya aka sa musu chemical haka mukan samu ya zama na taki. Taki akan yi amfani da shi a gona yakan ɗauki dogon lokaci ana amfani da shi .So Inda ka sa shi a gona wannan shekaran ba ma lallai ya yi maka aiki a wannan shekaran ba, ya kan ɗauki dogon lokaci ya kan ɗauki dogon lokaci um yana aiki sai ya ɗauki ma shekaru hudu biyar ana moruwa da shi a gona. A kan sa ma masara, masara na son taki sosai akan sama wake shi ma yana so sosai da sauran wassu abubuwan irin su dawa ana sa musu shi sosai. so Irin wannan um taki a kan barbaza shi ne a gona ba wai akan sa shi a cikin tushen tushen abinda ka shuka ba ne. Akan barbaza shi ne ko ina da ina ya ji a gonan kuma a kan sa shi ne tun farkon damina, a yi haro a juya ƙasa da shi saboda a samu ya shiga ko ina da ina a kasa saboda a farkon ma maganan na faɗa muku ya kan ɗauki dogon lokaci kafun ma yayi ma anfanin gonan aiki ba wai a shekaran da ka sa bane ma shekaran za ka more shi sai ya shekara guda a jikin shi a ƙasa ya shiga ƙasa ƙasa ya shige shi saʼannan in aka zo aka ƙara juya ƙasa sannan za ka more shi sosai, so in ka sa irin wannan ƙasan da muke taki da shi muna gane amfani sosai saboda amfanin gonanmu zai yi kore kuma duk amfanin gonan da ya yi kore kafin a cire shi ai ka fara sa ran yabanyan ka zai bunƙasa sosai.